Nyebbam gaasa hore ɗon nder kantiwa shago sorugo nyebbamji hore. Nyebbam hore ɗoni andira nga heya an bat wash ɓeɗo lotira hore ɓeɗo wuja bo ha hore ngam gaasa ɗelka, voɗa, nden bo juta, nyebbam mai boɗɗum sosai bo vod’ina gaasa.

Jamɗe disugo haa sera gele andira ɗum tarha, to burna fu to ɓe ɓorni hijabji juɗɗi ɓiɓɓe buduja be ɓikkon pamaron ɓe ɗo disa haa sera gele maɓɓe ngam vo’ungo pauneji.

Alluha gengal gal talla masar bauci, alluha mai ni do holla ɓiɓɓe adama'en do pellel mai be do sora maseje belde be hako be ta’e kusel , to a sodan be do ɓili dum do lawol heɓata goɗɗo lari ya soda ha maɓɓe, be lambaji telefonji mabɓe bodo les, himbeji bo do sala hasera lawol mai.

Duroowa junnga ɗo dari haa cuura paalo, nder duroowa mai ni woodi gilas haa nder, be gilas mai on ɓe fawniri nder duroowa mai. Ɓanndu mai bo katakowa on nga ɗo dari on, duroowa mai ni, ɓe ɗo sigira anndiraaɗum turaaren wuta, urdiigi, urnata suudu, be nanta humraaji je wujugo haa ɓalli, ngam ɓiɓɓe adama’en, ɗo fawna paalo bo vooɗa duroowa mai.

Bafe hako fulawa do awi ha sare, mar nga nonde ɓokko ɓokko be danewa. Fulawa ni do hokka hendu ha sare, ɗo vo'ina gite, nda dum bo be lise ledde hado fulawa mai, les mai bo ɗum gene ɓokko ɓokko, be bodejum, ha les mai ido fauni rufiti ha sare.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni gasa mum joɗi, ɗo waɗi nonde gasa mai kashi ɗiɗi, gasa bo ɗum gasa zamanu, les gasa mai boɗejum, dou ɓalejum, oɗo ɓorni riga ndanewa. Gasa ni ɗum hunde faune zamanu on woɓɓe ɗo safita ɗum haɓɓa, woɓɓe bo ɗo moura ngam ɓe fauna, ɓe voɗa.

Lekki moɗeteki, andiraɗum mistiraid. Lekki maini, mauɓe on ɓiɓɓe rowɓe on moɗataki ngam haala to deeɗi maɓɓe ɗo naawa wakkati tokkugo al'ada maɓɓe. Lekki mai ni ɓikkoi peton wawata moɗaki, sei ɓiɓɓe rowɓe mauɓe. Ngam hoitungo ɓe naawugo deeɗi maɓɓe.

Cuɗi ƴombe nyibade be nanta zomoji ɗiɗi ɗo takkinɗiri ɗari ha pellel mai. be tampolwa leɗa ha ɗow. Zomoji maivl ɗiɗo turi fija. Chura maini suuɗu maini ɗaɗunɗo ƴombeji ɗo takkinɗiri ha nɗer majum.

Korowal zamanu ɗo jooɗi, haa nder caagowa mannga, anndiraaɗum corum. Ndaa ɗum ni korowal may juuɗngal, anndiraaɗum tusiita, ɓanndu may, pawne korowal may, botinji ɗo feɗi feɗi fedi haa ɓanndu korowal may, ɗo jooɗi atankudi siminti, ɓe ɗo sigi ngal, ngam himɓe laara sooda.

Leso zamanu faunaɗum be filoji ɗiɗi ɗo leso mai, ɗo ve’iti filoji bo ɗo ɓari ha hore leso, hore leso maini ɗo takki be botin, paune hore paune leso maibo be penti wa ndanewa, ɓawo mai bo wodi soket hite lantarki, leso ɗum hunde faune on de sudu ngam va’ugo wala be vo’inki sudu.

Na urawo pirinta. Ɓurna na urawoɗo ɗo tawe ha shagoji tonguttuggo dereji atawanɗi. Ɓe ɗo waɗi dereji ha domaji. To ɓe waɗi taipin ha komputa kanjubo be vurtina ko komputa vindi, kanjum on andraɗun pirinta. Ɓurnafu ɗo ha shagoji saiba kafe.

Kwaliji lipton ɗo jeeri nder gilaswa haa supa- maaket, lipton may ni mari andirannga viivo. Ɓedo naftira be gannyen caa`i may, be lipton may ngam yargo caa`i. Ɗo ɓedda njamu haa ɓanndu.

Fijotoɓe bol ɗo ɓorni toggol boɗewol be nonde rigawol danewol. Ɓe ɗo fiya bolwa himɓe bo ɗo lara ɓe haa gada ragawol jamdi, les mon kapetwa mai bo les wa bokko-bokko.

Tutawal leddi yasi marganonde bokko boko yelowa palewa ,be nanta diyam buluwa tutawal doni kanju on ferotindirta lesde be lesde kanju on nafu tutaje fere-fere gam fe rotidira lesdeji.

Derekeejo ɓiɗɗo gorko feere mum, ɗo fija haa pellel fijirde bol anndira ɗum vooli bol, o ɗo ɓorni toggol daneewol be sarla daneewol, be ɓorne paɗe maako.

Sare nyiɓalo zamanu manga andiranga sare dow sare wato gidans ama inde pellel mai ni plot C 13 Gworzo rod Kano. Ɗi ɗo be leɗɗe nder sare mai wodi leɗɗe fulawa ɗiɗi ɗo dari ha nder mai mande marɗum nonde ɓokko ɓokko be getwa jamdi dammunga marnga penti danewa.

jamɗe labule ɗuɗɗe do dari marɗe nonde fere-fere les jamɗe maini wodi kartumji katonji maɓɓitaɗi fere bo ɗo maɓɓi ɗo dari der cura manga andiraɗum chago takarkaceji ɗo hebbini nder chago mai be kareji ji.

Baano manga. Ɓe ɗo remira geene haa leddi, baano ɗoni ɗon fere-fere, woodi baano pamari, ɓe ɗo aawira nyebbe, ko butaali, ɓe ɗo waɗa bo kunya be mai. Ɓe ɗo ummina leddi ngam ɓe waɗa aureeji haa nder lambuuji, baano ɗo vallita haa yaawugo kuuɗe timma lau, haa ngesa.

Nyebbam wujugo ha gasa. Nyebbam mai ni andira nga inde H, I,KILIMAK, andiradum jel. Nyebbam mai ɓeɗo wuja on ha gaasa ngam waltinki gasa. To ɓiɗɗo adama mori wuja ha seraji gasa, waltina je lutti moraka ɗo ɓeɗo faunira be mai, ngam faune voɗa.

labe settugo dankali, ko hefugo karas, labe maini dum do jeri ndiri ha nder ledda majum, guda jego, marde nonde tati, diddidi, ndiyam bulu didi, ndiyam lemo didi, be nantan ndiyam pinc diɗi, ha nder leddaji maji.do kapet wa darduma, burna iri maji fu kala sare ayahi pat a do wawa tawugo, be do hutinira iri maji ko ha hotel ji amin.

Motaji ɗiɗi ɗiɗo ɗilla chaka laɗɗe, mari mbulmbulɗi, andiradum babal sahara. motaji maini ɗaaɗiɗo pat maji ndiyam baleji on. Motani be ɗo waɗira yadu be mai on ngam jahale yahugo gure be gure. Pellel mai bo wala leggal wa ko ngota wala sare bo. Totto motaji ɗiɗi mai pat tan woni ɗo der do pellel mai.

Alluha geengal ɗiɗi ɗo ɓadi ndiri tri puli embabas, alluha gengal gotal arandewal ɗoni gal ɗo waɗa tallah dou babal mai wodi pellel laɓugo himɓe tati on ha totton ɗo hauti hore laɓa je laɓol zaman, kombi magal ɗobo ɗo vindi idrisiya pamasi, pellel sorugo lekki ngam moɗeta ɓiɗo adama moɗa heɓa dama ɓandu mum andiraɗum kemis.

Parantije je zamanu be takaire hado, parantije mai kala sare ayahi pat a tawan ɓe do naftira parantije mai ɓe nanta takaije mai, parantije ɓeɗo rottira nyiri, takaije bo ɓe do toɓɓira hako ha nɗer.

Komboje marɗum inde kole-kole. Ɗi ɗo jeeri ndiri ɗii jego, marɗi ndiƴam feere-feere. Himbe ni ɗo mofti haa hunduko mayo, reena ɓe ngaawa liɗɗi ɓe hokka ɓe. Woɓɓe bo, ɗo nasti nder komboje zamanu. Nda ɓiɗɗo gorko marɗo toggowol danewol, ɗo nasti dari haa nder ciki wa mai, himɓe bo ɗo mofti haa babal mai.

Odi ndande rewɓe ɗo borni ha ɓandu gunkiwa, oldi ndade maini marga nonde ndiyam silvawa, be yeriwa mai ha dande gunkiwa mai, ha hore gunkiwa mai, be nanta oldi juɗe mai be halagare, rewɓe ɗo fauna be mai gam yahuki lamar, ko joɗa ha saare fauna.

Caddawa zamanu je nder sudu, nder gaɗa sudu mai ni wodi tails ji ɗo tanki ɓanɗu mahol mai ɓe ɗo fauni gaɗa sudu mai, les tankudi mai bo ɗo tanki be tails, gaɗa sudu wa mai ni wodi jamɗe ɗo rufiti ha leddi ha kombi chaddawa maiɗo, ɓe ɗo yiwa ha nder mai, ɓe ɗo tara ɓawo sudu ha nder mai a kwati wa ɗo bo to waɗi ɓawo wuro ma a tunna ndiyam sala ha joɗata a rongina mai.

Himɓe maube marɓe nonde kifneje iri gotel ɓe jetati, ɓe ɗo dari jaɓa do’a, ndottijo ɗo jogi las sikawa janga do’a mai, mo woni ɓawo mako bo ɗo hifni hifnere blu wa, derekejo goto ɓo ɗo waɗi daroɗɗe ɓalejum.

Payenɗe dalma ɗo takki ndiri ɗi ɗiɗi ɗiɗo maɓɓi bo be jungoji payenɗe mai guda nai ɗiɗi ha sera gotel ɗiɗi ha sera gotel bo maɓɓoɗe fayenɗe mai bo ɗo mari ha jogata ɓeɗo tappi fayenɗe mai on sigiɗe ha dou teburwa kidnga ɓeɗo holla to himɓe sodai naftira ha sareji maɓɓe. Kala sare ayi'ata pat bo a tawan payenɗe ɓeɗo naftira be majum ngam defugo nyiiri.

Chuura sigugo defteji jangurde, defte fere ni ɓe ɗo janga ɗe on, fere bo ɓe ɗo vinda nder maaje, marɗe nondeji fere - fere, feere bo ɗum tarihiji zamanu ko sali jei marɗum bindi booko.

Bairoji ɗuɗɗum ɗo ɗisi ha nder roba ɗisu go bairoji, robawa maini mar nga nonde yelo, wodi diyamji i bairoji maini dum diyamji non de tati on, wodi buluwa, hodi nivi bulu, wodi bo ndiyam ɓoko ɓoko wa, ɗi ɗo ɗisi ɗi ɗoɗɗi, baironi ɓe ɗo naftira on ha makaranta gambito vindugo defteji.

Tutawa ledi yasi marnga nonde bulu, be danewa, be boɗewa. Tutawal ɗo ni kanjum on ferotindirta lesɗe be lesɗe.

Ɗanwaake defiinga ɗo joodi haa paranti marnga nonde danewa on, sai tinngeere hukkiinga ɓe ɗo rufi ha dow mai tingeere keccum bo ɗo jooɗi sera bee maagi wa ngoota do jooɗi ha caka, parantiwa mai bee hako keccum andiraaɗum salak kanjum ma do joodi haa sera, ɓe ɗo nyaama ni ngam ɓeddugo jamu haa bandu, ndembo ɗum kare suuno on.

Na ura akwati kompyuta be pirintaji kanga on jeri ndir ha babalɗo komputa ni ɓeɗo naftira be mai ha wadugo taiping na urawa pirinta bo kanga on vurtinta na urawa fere danejum ɗo lumbi nder akwati wadugo pirinta mai.

Sare zamanu maunde, ɓeɗo pentita sare mai on, ɓe ɗo mari dammudo ɗo mari dammugal jamdi, palowa mai ɗo maɓɓiti, sare mai ni ɗo sankiti bargal ɗo wali ha sera, be paipwa diga dou kwano ɗo wafi dou mahol, havurtinta ndiyam sare mai to yende toɓi chaka tankudi simintiwa zamanu andiranga intalo mai bo geneji peton peton ɗo fuɗɗi, jarkawa yelo ɗo joɗi ha dammugal palowa mai danki palowa mai bo ɗo mari tankudi siminti zamanu andiranga tais, ɗong leji kare bo ɗo vagi ha sera dammugal jamdi palowa mai.

Geraɗe jego Manga Manga ɗo jeri der kiretwa mai. Kala shago ayehi patni atawan ɓe ɗo Sorra geraɗe. ngam bidɗo adama wara nyama nafa ɗum ha nder ɓalleji meɗen ha nder ɓallemen. Ɓeɗo sa'a nyama ɓe ɗo dolla ngabo nyama be ɗo sa’a bo be doya nyama ngam Nafugo ha ɓalleji ɓibɓe Adama'en.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari. Ɓe ɗo sendini mo, ɓe ɗo fecci gaasa maako ɗiɗi, haɓɓini mo sera be sera. Gaasa ni ɗum kare paune rooɓe on, woɓɓe ɗo moora ɗum, woɓɓe bo ɗo safita, haɓɓa sera be sera ngam paune.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi kaali andiraaɗum mint oil ni ɗum nyebbam na"ana on. Nyebbam mai ɓe ɗo naftira ɗum haa wujugo ɓanndu ngam ɗo vo"ina laral ɓanndu, haako may boo, haako na’ana mai boo ɓe ɗo dollira ndiyam caa’i bee maajum ɓe ɗo waɗira boo ndiyam jusji bee mai.

Stetiun waya andira ɗum soket wa zamanu, ɓeɗo hauta be na'ura wa mai ni ɓeɗo hauta on be hitet lantarki ngam goɗɗo hauta chaji woyaji mum, konanta hauta firij, ko tv, marnga ɓurɗe ɗuɗɗum nonde bulu wa.

Piirowal dow anndiraanga jirgin sama, ɗo jippa. Jirgiwa may ni les maanga ɗo haski tooci, ɓaawo maanga bo geene ɓokko ɓokko, ɗo fuɗi haa les maanga. Kosɗeeji taaya may do bo, ɗo dari haa dow koltawa may, nga ɗo haɓa waylutuggo.

Gaasa hoore debbo ɗo moori, o ɗo turni hoore maako, ɓorni toggol ɓalewol. Gaasa ɗum hunde fawne rowɓe on. Woɓɓe ɗo loota haɓɓa be riibon, woɓɓe bo, ɗo mooraka haɓɓa hedi ɓaawo, ammaa o ɓinngel debbo ɗo, kanko kam, o ɗo moori on, turni hoore.

fulawa faune les mahol makaranta andira ɗum nonde fulawa mai ɗum ɓokko ɓokko, dow mahol mai bo ɗo didi deftere nonde bo ko ɓokko ɓokko wol be balejum ha sera bedo didi bo b ɓeɗo vindi buk didi mai ni ɗo holla ɗo mai ɗum deftere on ɓe didi haɓandu mahol mai.

Ɓiɓɓe worɓe ɗiɗi, ɗo roondi tire biriiji ƴaɓɓita laawol, ndaa maacinwa, be keke napebji bo ɗi ɗo wara. Dow buwaangal may ni, ɗum ɗo tanki be tankude koltawa, be caagooji. Konteynaaji haa sera may, dow bu’angal myini himɓe ɗuuday soosay, himɓe goote gootel on, dow bu’angal may.

Karepaune robe nonde danejum be nonde balejum bedo bornini gunkiwa maranga nonde diyam leddi jungo gunkiwa mai bongado delka be do darni gunkiwa mai ha do kapetwa maranga nonde bokko bokko andiradum gira skapet bedo bornini gunki maini heba bibberobe lara soda gam faunugo yaha lamar ko gam jodugo asari inderi gawal maini bubu marngol tattara ha les.

Korowal gootal danewal, ɗo jooɗi ha pellel kaafinta en fiyooɓe koromje. Sera mai ɗo ni, kataakooji on ɗo ɓaari, be takarkaceji dollobji, goɗɗo ɗo dari ha kombi korowal mai, marɗo sarla ɓalewa be toggol yelo, sera mai ɗo bo fiilowa ngota on nonde ndiyam bulu, be kataakooji ɗo waafi ha sera mai, be dollob, be lendum je ɓe fiyirta koromje ɗo dari ha totton.

ba’al yogod na do dari anjiradum jais yogod nbe do yaraan gam be duma jamaban do kala kanti vaye pat bo hawatawa der firiji mabbe gam be be’ata man yara beva jam haballi mabbe

Aɗiikoji paunir robe andiraɗum ashoke. Ashokeni ɗum kuje pauniki robe on ngam habbuki gogoro yaha lamarji. Ko ngam jonɗe ha sare ngam fauna vooɗa. Ɗo tiɗɗi ha nder konɗowa marga nonɗe buluwa. Ashoke mai bo marɗum nonɗe fere-fere.

Tutawal leddi yaasi marga nonde ɗiɗi ndiyam buluwa, be ndiyam danewa. Tutawal ni kanjum on sendi dirta ferotir dirta lesɗe be lesɗe. Kanjum on nafu tutaje mai.

Ndotti'en mauɓe siyasa. Nasarajo waddini mo ngilla. Nasarajo mai ɗo ɓurni palmarawol be nonde ndiyam riga milik kala. Mo ɓe waddani ngilla bo ɗo ɓorni toggol buluwol be agogo ɓalewol. Oɗo wadi daroɗe bo ha yeso mako. Ɓe joɗi dou korowal ɓokko ɓokkowal be nanta senta tebul ha yeso maɓɓe. Be tutaji ɗiɗi; tutawal nigeria be tutawal boɗejum je lesdi fer...

Pali nyebbam ɗaneji didi ɗo turi be nonɗe boluwa be nonɗe ndiyam lemuwa nyebbam maini andira dum kilinza ɓe ɗo woggira yeso ngam ittugo putte ha yeso be waltinki laral delka woɗa onafu dum ɓibbe roɓe on sodata wuja nyebbamma mai nyebbamji ɗo hebbini ha kantiwa shago mai.

Lemun saami senditinga, sekinga guda tati, be haa les mai bo sekaka ɗuɗɗum ɗo jooɗi marɗum nonde bokko-bokko, lemun saami ni ɓeɗo naftira haa waɗuki gari be mai, ko biɗɗugo waɗa haa ndiyam sha’i ngam veltina sha’i, ko kuma ɓeɗo waɗira haa ndiyam njarateɗam andra ɗum jinja jus

Fulawaaji ɗuɗɗi ɗo awi ha babal gotel marɗum nonde ɓokko ɓokko, ɓurna sare pat to a yahi a tawan fulawaji ɗi ɗo awi, cie marɓe cede ɗi ɗo awi ha nder sare maɓbe ko yasi sare, doy hokka hendu ha sare, ɗo vo’ina nonde gitte goɗɗo bo gitte ɓiɗɗo adama.

Jamdi leggal fulawa do takki ha ɓandu sudu ben be lantarkia nder ɓo fulamai andiraga social media electronic be ɗo wada on ngam paune sudu ɗo voɗɗina sudu to ɓe kunni yite be jemma ɗo laba sosai.

Fulawa manga jasɗum marnga nonde ɓokko ɓokko be ndiyam leddi reta fulawa maini fuɗɗii yorugo on reta bo ɗo waɗi ɓokko ɓokko wodi fulawahon pamaron ha leddi ngenon bokko bokko pamaron do fuddi nder sare mai bo wodi leggal wajunga kangama fulawa zamanu on marnga nonde ɓe mahol wadangol pilesta ha kombi leggal mai.

Olji dande andira ɗum sarqa, sarqa ni debbo ɗo fauni dari sarqa ɗo feɗi ha dande maako. Oɗo ɓorni kare boɗɗe andira ɗum leshin, ɓurna paune dande ɗo ni to goɗɗo yahan bikiji ɓangal ko ngam faunugo ha sare rooɓe ɗo faunira.

Na'urawa godugo bipi na'uraman ni burana fu to ayehi asibitiji amin be do habbana goddo gam godugo dum to iyam mum va’iti. Na'urawa mai dum do vallita sossai sera mai bo wodi agogowa kanga on hollata no iyam mai nombaji va’iri ko to jippi.

Taaso koloba andiraa ɗum tangaram. Ɗo jooɗi dou paɓawal kwaliwa ndiyam nonde leddi. Taaso mai ni ɗum taasaje nane on. Ɓe ɗo bangira ɓiɓɓe rowɓe. Ɓe ɗo naftira be maaji bo, ngam cili.

Puldebbo maudojo do fauni wadi oldi jude ha jungo mako be oldi dade do hebbini ha dade mako ,be yeri oldi o do habbi adikowa manga andiranga gogoro o do hauti dir jungo mako ha so’undu mako o do mosa jala.

Pokaraɓe jangotoɓe ɗo jodi nder surawo manga sura jangirɗe andira ɗum kilasrum ɗerekejo gotol ni ɗo turi vinɗa ɗerewol ɗo jogi komputa mum be jungo gotel jungo gotel bo do vinɗa ɗerewol mo sera mako ɓo ɗo maɓɓi hunɗu ko mum turni hore

Cokali danejum je roba ɗo jodi ado tankud smintiwa kalini chokali robani bedo nyamira be majum amamduji bukiji bikkoji bo be do wadina be akulaji makaranta mabbe be do nyamira nyiri to be orti birek.

Akwatiwa jamɗee vo'itingo Mota, nder akwatiwa ɗoni wola ko wola nder maga. Wodi shekonzaiva to Taya mota vonni koɓe koɓe fistirta taya mota ɓe ɓamta ha dou ɓe vo’ina les taya man. Ko kuma les Mota mai. fere bo jamɗeji mai wodi koɓe ɓamtirta yeso mota mai.

Oldi paune zamanu fere fere, oldi mai ni fere to ɓe ɗo woma gamarleji gargajiya ɗo a tawon ɓe ɗo waɗi ha dande, woɓɓe bo ɗo haɓi ha kosɗe ɓe ɗo habbina bo ɓikkoi kecchon, chede danejum ɗum je woni ha ɓanɗu oldi mai ɗo woɓɓe bo ɗo yuɓa oldiji mai ngam waɗa ha jungo ko dande maɓɓe.

Mangoro kecce, ɗuɗɗe, Ɗo hebbini hababal gotel. mardum non de yelo, be bokko bokkowa, bedo nyama mangoroni gam ɓeddugi njamu habandu be do dirba bo wadira ndiyam jaratedam zamanu andira dum mengojus bedo siga ha firish be Yara.

Nyiri marori definga be salak, be kabeji ha dou, sera mai bo woodi gortooɗe. Iri nyamdu ɗo ni to ɓiɗɗo Adama nyami ɗo ɓedda na ɗum njamu ha ɓandu. Nyamduuji mai bo ɓe ɗo defa ha ci’eji ɓangleeji.

Tuutawal leddi yaasi marnga nonnde feere-feere guda tati, marnga nonnde mboɗeewa, be marnga nonnde daneewa, be buluuwa, tuutawal ɗooni kannjum on senndirta, hollata feerendiral lesɗe be lesɗe.

Kare pawne oldi amanu sanyaɗum oldi dande ɗon be boroji sanyadi marde nonde ndiyam fere-ferejum iri oldiji ɗo pat ni to a yahi lumu a tawan be ɗo sanyi ɗi sigi ha shagoji ngam ɓiɓɓe Adama'en lara soda faunira yahira lamar ko ngam sigugo fauna paloji maɓɓe heɓa voɗa.

Alluha ngeengal talla caago, anndiraaɗum Hamit investimen limited. Caagowa may ni nga ɗo tarni be jamɗe, dammugal gootel ɗo maɓɓi be kooɗowa, gootel bo ɗo maɓɓiti. Ndiyamji leeddaaji piya wata, ɗo yowndindiri haa yeeso caago may. Dow saare may bo, woodi caagoji, be nanta bob yiite lantarki gootel, ɗo tarni bo, dow may be jamɗe.

Diga be manjagara, manjagara ni ɗum hunde hutinir ɗum on ha wasugo, ha jillugo leddi, diga bo ɓe ɗo hutinira ha wasugo gasɗe, ha pellel nyiɓoɓe a tawan irin kare kuɗe ɗo ɓe ɗo naftira be majum.

Roɓe siyasa mauɓe ɗiɗi ɗo dari, goto ɗo suddi gele danewa, goto bo ɗo suddi gele ndiyam yelowa do hifni hifnere ɓalejum. dow hifnere mai ɗo vindi e, pi, ci ɓawo maɓɓe bo ɗo ndotti en mauɓe ɗo dari marɓe hifneje ha ɓawo maɓɓe bo caka himɓe, ɓeɗo jogi alluha gengal mo ɓe cuɓata yende cuɓi.

Sare nyiɓalo zamanu manga vonde ɗo takki tayis ha sera dammugal palo mai. Dammuɗe palo mai bo ɗo maɓɓi be nanta windoji ɓaleji dow gidan sama windowal gotal ɗo vonyi a ɗo lara nder palo wa mai gotel bo ɗo tarni jamdi ɓalewa windoji mai maɓɓi dammugal palo mai bo leddi be katako ji be nanta bargal ha leddi ɗo wali be blokji ɗo yeudindiri joɗi ha dammugal palo wal gotal.

Piletwa zamanu nga nyamugo nyiri, ɗo joɗi be tame daddawa be nanta kayan yaji be citta boɗeje, ɓeɗo una bo waɗa ha hako on ngam velna hako.

Derekejo ɓiɗɗo gorko ɗo bamti kosɗe dilla ha sera lawol, o ɗo sala kombi keswa ɗo dari ɓe nanta saare shago bonga danewa hasira mai ɗo aati be leggal jamndi ma pindiwa.

Tamseje nder nyebbam, andira dum chincin ɗuɗɗum do tamsa ha nder, ha nder difraya, na urawa zamano, tamsirdum chinchin be yite lantarki. Chinchin ni ɓeɗo nyama on, ngam beɗɗuki njamu ha bandu ɓeɗo yara be ndiyam sha’i je fajiri, ko kuma a yi'a sorobe do rondi ha bokiti sorina biɓɓe adama'en.

Howore ɓe wanni ɗum cheltos ɗe ɗo haɓa doggugo ɗe yiɗi ɗe waata, howore ni ɗum nyau on ha sare ngam to nasti nder nyamdu ɓiɗɗo adama nyami ɗum ɗo wawa nyauna ɓiɗɗo adama ko ɗum waɗina mo lahani fere ha bandu.

Paune ɓandu juulurde hoore tooɓuru juulurde mai ni ɗo waɗi pentiwa ɓokko ɓokko, ɓandu mai bo ɓe ɗo fauni paune zamanu, juulurde ni ɗum pellel juulugo himɓe julɓe ɓe ɗo yaa juula tora Allah woɓɓe bo ɗo nasta janga kura’aniji waɗa do’a.

Marori keccum ɓeɗo waila nder na'urawa lantarki andiraɗum bilenda. Ɓeɗo dirɓa marori ni woɓɓe ɗo waɗira mase be mai ngam tamsa nyama ɓedda na ɓe njamu haɓalli maɓɓe. Na'urawa mai bo maɓɓaka.

Goɗdo maudojo o borni toggol ga rewol bulu wol o nyukkini jungoom hedi ɓawo be yeso mako ma ɗo yunki, oɗo dari ha tankudi sare manga andiraɗum inteloc tankudi zamanu sare mai bo ɗaudi leɗɗe ɗo heɓɓini nder majum odo ewa ɗaudi mai.

Tumakasa sanya ɗum marnga paune. Ɗo ve’iti ɗow gelewa marnga paune. Tumakasani ɗum hunɗe suɗɗugo nyiri on, to yaran nyiri pattuɗe, ko to yaran asibiti, ɓe ɗo suɗɗa ɗow nyiri ngam ta ɓuɓi va’a, ko ɗotti.

Turmiji ɓiɓɓe roɓɓe andira ɗum a tampa, kala turmiwol gotol ha ɗo fu ɗum ɗo jeri dir ɗuɗɗi marɗum nonde ndiyam gotel ɓeɗo jeri ɗum gam faun roɓɓe soda nyota fauna.

Ɓiɗɗo debbo ɗo ɓorni toggowol ''buluwol''. O ɗo fawni lalle haa junngo maako, waɗi ooldi-junngo, bee kalagaaje ɗiɗi, bee agoogowa maako. O ɗo sigi junngo maako dow danngo maako fawni dari. Bee teeburwa ndanewa haa sera haa o sigi junngo maako.

Saare bulok nyiɓaande hiinde, be marɗum gedwa ɓalewa haa saare may. Dammugal gedwa may ni, nga ɗo maɓɓi, sera saare may bo, ɗo waɗi penti jey ɓe ɗo waɗi ɗum peeci bo pentaaka. Kombi saare may bo, woodi winndowa, woodi winndowa waɗaka, woodi laawol winndo waɗaka, winndo yonnde saare may bo, woodi boola wulinga, be leddi, ɗo vaagi haa yonnde may.

Na'ura lantarki je tamsugo donot ko kek ko sanwich ɗo na'ura maini ɓeɗo maɓɓiti maɓɓoɗe mai on goɗɗo ɗo lara nder mai ɓeɗo tamsira tamse tamse ji ha nder maa nga ɓandu na'ura maini ɓalewa ƴeso maa ngabo woodi pellel kunnugo be nƴifugo

Ɗareji andira ɗum arida, inde jaridawol mai ni deli son nda ɓiɓbe adama'en vurti ɓe ɗo waɗa zanga zanga do laabi, je biɓbe siyasa ɓe ɗo ɓorni hifni kifneje ɓaleje, ɓe ɗo ko’e maɓbe ɓeɗo jogi dareji daneji.

Kare faune rowɓe andira ɗum material. Ndiyam kare mai ni ɗo mari nonde tati ndiyam danejum be ndiyam leddi be ndiyam buluwol. Ɓe ɗo ve’iti turmi mai on bo ha dow taiswa ndiyam doɗɗe. Sera mai bo ɓe ɗo ɗisi halagare ɓe ɗo taggi sera yadiwol materiyal mai taggi ɗiɗi.

Gaasa hore moringa, marnga nonde ndiyam ɗiɗi; ndiyam yelo be ndiyam ɓalewa. O ɗo mori hore mai kalabaji, turni hore mako. O ɗo ɓorni riigawa ndanewa, waɗi be yeri mako, rufiti gasa gotel. Gaasa hore mai o sendi kashi ɗiɗi; luttuɗum o rufi hedi ɓaawo, luttuɗum bo o rufiti hedi yeso.

Buhuuje chuga tati, ɗo jerni dari nder gilas andiranga kantiwa "supermarket". Ɓe ɗo waɗa chuga ɗo ni, nder sha'i ko gaari, ko kuma nder ndiƴam njaram jamanu andiranga soobo ko jinja.

kare paune rewbe ha yeso ,andiradum libgulos nyebbam hunduko ,be fauda faudeshon, be urdi fesugo ha bandu .Do pad dum kare paune nafturgo robe on. be do fauna gam fauna voda yaha lamar ,ko gam fauna joda ha sare ,urdi bo be do fesa gam goddo ura itta kisiri ha bandu.

Na'ura hokkugo hendu pewɗum ha sare andiraɗum AC, wodi bo firiji ha ɓawo mai marnga nonde ash kala ndiyam doɗɗe, wodi na urawa gota mai bo kangama ɗum esiwa mai on, gaɗo dari junga manga, ndiyam danewa, diɗo jeri diri ni da firijwa fere bo ha ɓawo juɗɗum, pellel shaguwa maini pellel sorrugo firiji on.

Hottollo waɗugo pawda ha yeeso, andiraaɗum dollof, ɓiɗɗo debbo ɗo waɗi lalle ɓaleejum ha jungo mum, jogi hottollo mai ha nebre jungo kooli jungo mum, wayliti yitere woore, o ɗo laara daarogal, ha o wuja pawda ha yeeso maako ngam o fawna, o wooɗa.

Leggal keccal ɗo wali ha ladde, gotal ɗo wali dow gotal ɗo yewndi ndiri be zarto hadow mai be saddere ɗo ɗisi. Ɓeɗo naftira be leɗɗe ni ha pellel huɓɓugo yite ha sare ngam defu go nyiri.

Nyebam, nyebam majuum ɓe ɗo naftira ɗum on ha gaasa do valla ha vo on go gaasa itta dandurov, ɓe ɗo waɗa ɗum bo ha hore, heɓa laɓɓina hore, be ɗo lotta hore be majuum ɗo juttina gasa bo.

Envelobji siladum ha ɗo takki ɗen leɗaji. Envolop ni bedo vinɗa patakiwol on takka ha ɗer. Ba zamanu nane be ɗo vinɗa patakiwol lenɗa wuro yahugo wuro fere. Jottama be ɗo sora ɗum gam nafturki. Ɗo nɗer leɗɗaji ɗo takki marɗi fabaje ɗaneji.

Nyamdu zamanu andira ɗum jolof be kabeji do he’i do mai, sera majum bo kankana, be a abarba, sera mai bo wodi kokumba do ta’i be geraɗe, be nanta tattase, be nyebbe zamanu. Nyamduji ɗoni be kuje yake teɗe ɗo ɓe ɗo nyama on ngam ɓeddugo ɓalli ha ɓanɗu, ɓurna lamar bangle pat bo to a yahi a tawan ɓe ɗo senda irin ɗo ngam himɓɓe ɓangle mai nyama nana belɗum.

Kare paune roɓe, andira ɗum gazal, pauda, livgulos, nyebbam hundugo ɗe ɗo hauti joɗi.Be faudeshon be jambaki, kare ɗoni ɗum debbo faunata'on ngam fauna voɗa yaha lamar ko joɗa ha saree.ɗo vo’ina debbo sosai to fauni ɗo voɗa.

Lemun sami manga manga guda ɗiɗi ɗo joɗi be chitta afo guda tati do joɗi hasera mai, ha dou leppol danewol lemun sami be chitta afo ni ɓe ɗo waɗira jinja jus be mai gam be yara ko be wadira lekki damba.

Ɓiddo debbo ɗo forti koli mum nai, jogi yariji ɗiɗi ha jungo, be oɗo lowi halagare bo h jungo mako, yari mai ɗum kare paune roɓe on ɓeɗo faunira ngam yahirki lamar, ko faunugo ha sare ngam fauna voɗa.

Ayaba ɗuɗɗum ɗo hauti haa endu ayaba mai, fere bo ɗo selti joɗi ha sera. Ayaba mai marnga nonde ɓokko-ɓokko be ɓalejum. Ayaba ni ɓeɗo nyama on ngam ɓedduki njamu haa ɓandu, ɓeɗo tawa ɗum ha lumo, ɓeɗo awa bo leɗɗe ayaba ha sare ngam hala nyamugo ɓiɓɓe Adama'en.

Faandu nyebbam wujugo haa yeeso, anndiraɗum kolaajin, nyebbam may ni ɗam ɗo vo’ina laral yeeso, ɓurna pat boo rooɓe on wujata. to a yahi caagoji haa luuɓe bo a tawan nyebbam may ngam nafturki haa ɓalli ɓiɓɓe aadama'en wuja ngam geese maɓɓe vooɗa, fotta, delka.

Dereke'en ɗiɗi fijotoɓe bol, ɓe ɗo ɓorni toggi iri goti, toggol marga nonde ɓalewa be ndiyam wa lemu, goto ɗo faɗi paɗe ɓorne, goto bo fadai paɗe ɓorne, ɓe ɗo dari ha pellel fiwuki bol mai.

Oldi paune kosɗe. Oldi mai ni ɗum nonde ɗiɗi on, woodi je njamdi, woodi bo je oldi nonde nai, ndiyam boɗejum ndiyam daneejum be nanta ndiyam bulu, be nanta ndiyam yelo. Ɓe ɗo ɓorni ni gunkiwa haa kosɗe manga ɓamti kosɗe dari.

Olɗi. ɗaɗe roɓe anɗraɗum sarka ɓe yari mai guɗa ɗiɗi. ɓeɗo forti jungo ɓoli jui jogi ɗum ɓe Nanta halagare ha jungo jogiɗo. sarka mai sarka ni dum hunɗe Faune roɓe on gam ɓeɗo fauna gam yaɗirki lamar ko faunugo joɗa sare ngam ɓe fauna ɓe voɗa.

Dereke’en fiyooɓe bol, ɓe ɗo borni toggi riiga marɗi nonnde ɗiɗi, nonnde buluuwa bee ndanewa, ɓe ɗo dari nana ko aardiiɗo maɓɓe viyata, sawrata ɓe, woɓɓe ɗo turni hoore, woɓɓe bo ɗo ɓamti hoore, gooto boo ɗo jogi keesi ɓe ɗo ɓadindiri bee derekeejo gooto ɗo, ɓe ɗo ɓorni nonnde Paɗe iri gootel, mo yeeso boo ɗo ɓorni ɓorne Paɗe daneeje, ɓe ummi haf taaym anndiraaɗum reeta wakkati ɓe ɗo sawra.

Hijapwol, kare ni ɗum hunde fawne rowɓe on, o ɗo ɓorni toggol hijapwol ɓalewol, be marnga zubi, ndiyam ackala, waɗi tarha tarni yeeso maako. Dow hoore ɓiɗɗo debbo may ni, ɗo nyukki, o ɗo waɗi lalle maako boɗeejum may gam, ɓorni halagaare maako, haa junngo, hawtindiri kooli maako, fawni dari.

Butawa na'urawa dollugo ndiyam guldum je ɓe hautata ɓe ɓoggi hite lantarki ngam dolla ndiyam andiraɗum hiita marnga nonde ɗiɗi ɓanɗu silva be jungo hita mai bo ɓalewa ɓeɗo naftira ɓe hita manni ngam dollugo ndiyam yiwira ko waɗugo ha filas ko ngam harnugo gari be mai.

Nyiibalo zamanu andiraɗum sare dow sare be gillasji ɗo hebbini ha windoji mai be nanta danki mai, ɗum supermaket wa manga kantiwa shago sorgo kare ko nangi a tampa, tasaje, andiraɗum mudassir an brodos, ɓe shagowa maranga dammuɗe gilas andiraɗum charifawa hasirama be jamɗe ha dou himɓɓe ɗo yaha soda kare on ngam botira be mai a tampaji bo nyeuta ɓorna.

Sare zamanu andiraɗum sare dow sare ɓurna iri ci e ɗo pat ni ha leddi yasi a tawata iri majum ɗiɗo mari leɗɗeji ha nder sare mai, wodi ko aati yonde sare mai bo waɗinga fensin be danejum be jamɗe marɗe penti daneje nder sare mai bo wodi stirit lai toci haskugo hitte be leɗɗe marɗum nonde ɓokko ɓokko.

Saare nyiɓaaɗum zamanu, marnga getwa ndiyam daneewa, les get may bo fuɗɗi saasa, yeeso saare may bo, ɗo mari tankudi siminti, haa sera-sera may bo woodi kaa’e be geene fuɗi fuɗngo, nonnde geene may bo ɓokko-ɓokko her sera may bo wodi lambatu haa ndiyam saalata, vurdere peetel saare may bo getwa mai nga ɗon maɓɓi.

Lekki Moɗugo mauɓe, ɗo jodi nder fandu Koloba Marnga Mabɓode buluwa andira ɗum ikwet ibu purifen kapson. Lekki ɗoni to godɗo moɗiki zazzaɓi ɓandumum ɗo hoina. Lekki mai bo ɗum ɗo nafa ha ɓandu ɓiɓbe adama'en ɓikkoi wawata maɗugoki mauɓe'on tan hutinirta be maki ngam kiɗo mari Sembe Sosai.

Na'urawa dollugo ndiyam, ko defugo nƴiri maarori. Na'urawa mai ni, ɓe ɗo hauta on be hiite lantarki, ngam defugo nƴiri be law-law. Ɓe ɗo naftira bo kala ci’e marɓe cede ɗo pat. To a yahi a tawan ɗum nder kicin ji maɓɓe ɗi ɗo jooɗi dow kwaliwa manga.

sare zamanu hiinɗe, marga nonɗe getwa ɓalewa. Paune get maini nɗaɗiɗo ɗi kashi tati on. Getwa mai ɓo ɗum ɗo maɓɓi. Yonɗe sare mai ɓo ɗo mari penti milik kala. Ɗo takki nomɓa sare mai ɓo nombar fivti sis. Yonɗe sare mai ɓo ɓe tankuɗi siminti, sera penti mai ɓo ɗo ɓori ha sera.

Kare faune roɓe, ɓiɗdo debbo ɗo joɗi be Rigawol jungol toggol ɓalewol be margol be Marngol fulawa ha Sira. be Botinje tati ha Sera. Jungo mako bo ɗo habɓi Oldi be Agogo ɗo habɓi ha jungo gotel. oɗo wailiti Yeso mako, Suddi gele ɓalewal dou hore mako, dou Korowal Marɗum nonde ndiyam leddi. Korowal katakowal ha dou Tankudi tayiswa.

saare nyiɓaande woonde ,marɗum penti daneewa be baleewa, ɓe ɗo fawni saare may ni ,dow may be gilas bo, ɗo tarni ɓandu mahol may bo, ɗo takki taayiswa, dammugal paalo les may bo, ɗo maɓɓiti seraaji winndooji may bo, ɗo takki gilaswa dow paaloowa ,dow may bo kannga mannga ɗo mabbiti ,ɗo takki be gilaswa jamanu.

Liɗɗi defaɗi nder fayande loope. Ɓe ɗon ɲƴeda be horde waɗa ha tummude fefande vonde. Sera fayande mabbitinga maini woodi fayande loope maɓɓande, be tummude hindé ɗo hippi haa babal mai, be leɗɗe ɗo waafi haa les fayande maɓɓande mai.

Paune gada suudu sinkwa be nanta shaddawa zamanu ɗo maɓɓi be nanta tanki wa mai ha ɓe ɓiɗdata ndiyam to ɓe waɗi ɓawo woro sala, dammugal gada suudu mai ni ngal ɗo maɓɓiti on be tankudi tais wa be ɓoggi yiwugo jei shaawa ɓoggi njamdi be pampoji mai, nder gada suudu mai bo ɗo mari penti danewa.

Lekki moɗeteki je damba andira ɗum kodolin spector ant, lekki maini ɗum to damba ɗo dama goɗɗo je ɗojugo, ko ilugo ha kine, ɓe ɗo hokka ɓiɗdo adama moɗa ɗum on heɓa darna ilugo damba ha kine, be nanta jonte zazabi damata huɓata ɓanɗu, lekki mai ni mauɓe on wawata moɗugoki, je ɓikkoi bo ndiyamhi on je mauɓe bo je moɗeteki.

ikai utkon ɗo hauti nder jungoji maɓɓe ɓe ɓica jernaldes lekalwal manga biɗɗo gorko goto ɗo nini nai jungo nimo ɗo dari ewa ɓe duttuɓe bandirabeje mabbe mai ɗo dari diwa.

Chuura manga, andiraaɗum paalo, dammugal paalo mai ɗo voonyi, marnga nonde daneejum, be windooji zamanu je gilas. Chaka paalo mai ɗo bo ɗo tanki tankudi taais, ɗo takki taais ɓalewa.

Nyebbam. Nyebbam defugo haako, neyebbam nyebbe ɗo jerni haa nder kantiwa supa maaket gallonji tati, nonde galon man ɓokko-ɓokko. Nyebbam mai nii ɓe ɗo defira haako be majam haa saare ngam velnuki hako, ɓe ɗo sa’ira sa'e sa’eji bo be mai.

Nyibalo jamanu andira nga sare dow sare sare maini danɗe ɗo ɗe timminai ka ɓe ɗo wafi katakoji haɓe va’ata ɓe nyiba mai wadaka windoji wadaka dammuɗe ɗa ɗum ɗo ɓo ɗum do dari.

Oldi jungo andiraɗum worworo. Ɓiddo debbo ɗo Sankiti kole mum, hauti koli ɗiɗi ɓorni worworoji mai. Worworo jamɗi jowi, ha koli ɗiɗi gotel, gotel bo Ɓornaka worworo mai, worworo ɗum hunde Paune robe'on ngam Fauna voɗa yadira Lamar ko fauna joɗa ha Sare.

Faune sudu andi ranga deko, kanjum ɗo ɓe ɗo waɗa on ha faune sudu, ɓeɗo waɗi tels ɓalejum ha nder sudu majum, ɓe ɗo senditi penti majum kashi ɗiɗi ɗon pink ɗon bo’ash, sei ɗo majum bo ɗanejum.

Koromje zamanu makko-makko, ɗe ɗo jooɗi haa cuura paalowa manga. Koromje maini ndaa ɗum ɗo, gotel mai ɗum tuu sita on, je sera mai bo kombi labulewa nboɗewa, wan-wan siita. Be filowa gotel dow korowal mai. Korowal gaɗawal sendi ndiri labule ɗiɗi ɗo bo, filooji joy on andira ɗum tiri sita, be sera bo filoji ɗiɗi andira ɗum kanjuma tiri sita, ndiyam leddi.

Lekki moɗeteeki ki mauɓe ɓikkon wawata moɗa lekki mai, inde lekki mai ni lofam 7.5

Oldi noppe roɓɓe ndiyam, mardum ndiyam nonde fere-fere be fulawaji andira ɗum ribonji hore je ɓikkoi be mauɓe, ɗo jeri ha kantiwa shago sorugo yeriji mai, ɓeɗo takki ngam roɓɓe lara soda, be hebbini ha toton.

Chura palo manga do ve’iti korowal tirisita marnga nonde ndiyam nevy bulu do ɓe filoji daneji ɗiɗi ha dou koromje mai bawo mai bo ɗon paune je inde Allah ha bawo mai be kuje danejum ha bawo mai bana teburni ha nder chura palowa mai.

Gasa hoore Debbo ɗo habɓi ɗo looti Safiti oɗo fecci ɗiɗi, habɓi ha ɓawo be oldi Paune je habɓugo gasa. Oɗo waɗi jambaki dou gite mako, oɗo fauni geram mako huusiti wailiti hedi gisera gefe. Oɗo ɓorni veswol mako Marɗum nonɗe ɗiɗi ɓalejum be Danejum oɗo joɗi ha Cura Manga.

Kole-kolewa manga himɓe ɗo hebbini nder maga ɓe ɗo dilla nder mayo. Wobɓe ɗo dari wobɓe ɗo joɗi. Kole-koleni ɗo hoosa dongle yara wuro yaugo wuro fere. Ɗo hoosa himɓe bo nonde kole-kolewa mai ni ndiyam buluwa be jamɗee ha Sera mai, jamɗee nonde ndiyam Sylva'on.

Leeda omoji manga-manga, ɗi ɗo jeri guda nai ha andiranga kantiwa supa maket. Nda ɗi ɗo ni, Omo ɓe ɗo naftira kala sare pat ngam lootirki ko laiɓurgo, ngam laɓɓina tasaaje ko kare.

Kofi zamanu je gilas, goɗɗo ɗo jogi kofi mai ɗo holla kofi maini ɓeɗo naftira hayarugo ndiyam, ko ndiyam lemu. kala sare aye pat sa ci’eji marɓe chede ɗo, a tawan irin kofiji ɗo ɗiɗo hippi ha kicin maɓɓe ɓeɗo hutinira be maji.

Pawne dow paalo andiraɗum deeko, piioopi ɓe ɗo waɗi njamndi ɗo jiljilta. Paalo wa may ɗo maɓɓiti, paalo wa may bo mannga nonnde ndiyam njumri bee gilas ha ɓanndu dammugal Paalo wa may. Ɓe ɗo suddi kuuje bo bee leppol ɓalewol ha sera, caka Paalo may bo woodi piilaaji ɗiɗi ɗo dari ha caka ma.

Lemuje ɗuɗɗum do nder kwaliji benanta ayabaji ɗuɗɗum do nder kwaliji leddawo ɗo tari dow manga do voni sera mai be appleji ɗo pad ɗum kuje nyamugo on, ɓeɗo waɗira ndiyam jarateɗam ɓandu bo ɗum andira ɗum jus ɓeɗo naftira ha nyamugo gam ɓeddugo jamu der balli ɓiɓɓe adama'en be ndiyam nder balli.

Horde roba manga nonde ɗiɗi. Ndiyam ndanewa be ndiyam jumri. Goɗɗo ɗo jogi ɗum tam di ha jungo. Horde ni ɓe ɗo harnira gari be mai, ɓe ɗo jartira shayibo ngam heɓa fewa, ɓe ɗo lawira kosambo be mai. Ɗum hunde ko ɓe naftirta ha sare on. Kala sare ayahi pat burna atawan kore ɓe ɗo naftira ha ci’eji men.

Pali tumatur andira ɗum hen tumatur kesho, ɓe ɗo rufa ɗum on dou nyeri ko nyamirki ɓureɗi, nda ɗum ɗo pali jego ɗiɗo joɗi ha nder kantiwa supermarket les mai jamdi danewa ɗo aati ɗum, les mai bo wodi galonji boɗeji tati ɗo joɗi ha les mai, ɓe ɗo sora totton ngam ɓiɓɓe adama en lara wora soda, yah nyama nafa ɓe ha ɓalli.

Tummude ɗo joodi be horde, ɗo lumbi ha nder dou kwaliwa. Tummude ni ɓe ɗo naftira ɗum ha jiɓugo kosam ko harnugo gaari. Horde bo ɓe ɗo naftira dum ha yarugo gaari. Kala saare a yahi fu a tawan tummude ko ngam yembugo marori. Ɓe ɗo naftira ɗo itta ka’e.

Naa'urawa woggugo kare anndira ɗum aayon. Naa'ura may ni ,ɓe ɗo woggira kare on, ngam kare walta ,ɗelka ,vooɗa, kala caagoji sorugo kare lantarki pat bo, to a yahi a tawan iri naa'urawa ɗo. Ɓe ɗo naftira ,ɓe ɗo sorra irin maajum, ngam ɓiɓɓe aadama wara sooda, yaha waltina kare maɓɓe, vooɗa ,ɗelka.

Oldi sarka ɗiḍi, do haɓɓi ha kosɗe ɓiɗɗo debbo ngam fauna woɗa, oɗo takki lallebo lowini sharka niɗon hunde faune on beɗo waḍa hadade, ɓeɗo waɗa ha jungo beɗo bo haɓɓa ha kosɗe ngam fauna woɗa.

Oldi dande be yeri noppi, oldi dande be yeri noppi ni ɗum kuje paune roɓɓe on ɓurna fu roɓɓe ɗo wata yadira lamar bikiji daban daban be nanta bo ɓeɗo fauna joɗa ha sare gam ɓe voɗa.

Sare nyibande zamanu manga nde ɗo mari windoji gilaswa zamanu, windowa palowa mai ɗo maɓɓiti. Derekejo bo ɗo dou sare mai ɗo dari sera dammugal. Yonde sare mai bo sera mai ɓargal ɗo ɓari dari dou sare mai bo wodi paune marga ndiyam njumri, be penti ash kala andiraɗum ndiyam doɗɗe be danejum. Les sare mai bo tiyowa ɗo wali ha leddi.

Nyebbe bodeje, andira dum nyebbe gembu goɗɗo ɗo forti koli mum tamdi nyebbe mai hajungo ɗo forti koli joi ɓeɗo defa nyebbe mai ni gam nyamuki heddugo jamu ha bandu biɓbe adama'en nyebbe mai bo be wala heɓa iri mai ha leddi amindo sei ha lesbe gembu be hebata iri nyebbe mai bodeje mai.

Tamseje zamanu andira ɗum maki lewa, tamseje mai ni ɓe ɗo tamsa on ngam ɓangeteɓe, ɓurna fu ha ɓangleji, ɓe ɗo tamsa iri majum ngam ɓe ɓangira ɓikkoi roɓɓe, ko ngam yarugo sha’i, ngam veltina hunduko, ɗum ɗo ɓe da bo njamu ha ɓalli ɓi adama.

Na'ura hosugo hotoji hedi dou, na'ura wa mai ni andiranga kemaraji, na'ura mai ngal ɗo fira bana jirgiwal ɓawo magal bo kuje on ɗo d ɓari ha ɓawo na'ura mai nonde ɓalejum be jamɗeji nauraji beɗi mai ɗo joɗi ɗi joi, ɗi ɗo wafi ha yeeso na'ura wa mai.

Oldi dade be oldi noppi, be agogo jungo ɗiɗi oldi daande ni ɗum kuje faunugo roɓɓe on ɓe ɗo waɗa oldi mai ha daande ndiyam oldi mai nonde tati mari nonde danejum, nonde ndiyam leddi, be nonde boɗewa, a gogoji ɗiɗi bo nonde gota mai nonde buluwa, nonde gotel bo nonde ndiyam leddi, ɗum pat majum ɗum kuje faune roɓɓe a gogo bo roɓɓe be worɓɓe pat ɗo wawa watugo.

Paɗe boɗɗe jee ɓikkon peeton, marga nonde daneewa bee pink. Paɗe mai ni, ɓe ɗo wallini gootel, gootel bo gal ɗo dari. Ɓe ɗo waɗa talla paɗe, ɓe ɗo waɗa talla paɗe mai on gam yimɓe laara sooda. Paɗe mai bo ɓiɗɗo debbo on waawata faɗaɗe.

Pade paune roɓe ɗo joɗi nder kondo nonde ash kala, paɗe mini ɗi ɗudɗi mardum nonde fere-fere, nonde ɓalejum, nonde bulu, nondeji maini ndaɗiɗo ɗi ɗudɗi ɗiɗo hebbini nder kondowa mai, ɓeɗo sora ngam biɓbe roɓe lara soda faunira yadira lamar ko ngam joɗi ki ha sare.

Ɗurowa zamanu marnga nonɗe nɗiyam jumri anɗiranga buraon kolo. Ɗurowa mai ni boro balewa ɗo joɗi ha ɗow mai, ha sera ɗo sebiti be boggi ɗo jiljilta. Boro gota mai bo ɗo joɗi nɗer ɗurowa mai be boggi mai heɗi yasi be ɗarewol ɗanewol bo ɗo jodi ɗow boro mai je nɗer ɗurowa mai goɗɗo ɗo lara.

Gaasa hore debbo moringa, oɗo dari mori haɓɓii gasa ha ɓawo, waɗi oldi, noppi mako bo be yeri. oldi oɗo wailiti yeso mako hedi sera moosa jala, geram mako bo oɗo fauni gazal.

Saare boɗɗum je nyiɓalo zamanu, Saare maini andi raɗum gidan sama ɗo tarni, gillaswa saare mai bo wodi gilas windo, les mai bo wodi dammugal palo ɓalewa ɓe leggal jungal, fulawawal marnga nonde ɓokko ɓokko saare mai bo ɓe tankudi intaloks, wodi windowo bo ɗo waɗi labule nɗanewa do yofi hedi nder.

Nyamdu nyamugo dankali sa’a ɗum be geraaɗe sa’a ɗum be sos andira ɗum tattase be tomatur, be kusel sa'inga sera mai be bo pilanten ayaba sa’a ɗum cokali bo ɗo waafi dou paranti danewa mai hat.

Oɗi halagare jamɗi. Be olɗi noppi. Bbe olɗi waɗata ha ɗanɗe. Ɗ joɗi ɗoW lepol balewol. Olɗi be halagaje be yarini ɗum hunɗe faunugo robe on. Gam yaɗira lamarji ko joɗiki ha sare ngam fauna voɗa.

Debbo mauɗojo puldeɓbo ɗo dari kafi gogoro waɗi oldi zamanu ha dande, be oldi ha noppi be nanta bo oldi do hebbini jungo mako hautindiri jungo mako dari oɗo waɗi kare paune bangle gargajiya.

Sare nyibande zamanu, sare man ni sare von de on dammugal palo wal mai ɗo vonyi, dammugal mai marga nonde ndiyam jumri be fulawa ha kombi dammugal man mara nonde ɓokko ɓokko, sera gefe dammugal palo mai ni ɓeɗo fawni lawol mai be dammugal glas ɓe nanta jamdi ha dou mai ess man bo penti danejum benanta tiles ɗo taki ha ɓandu mahol ha ɓe waɗi jamdi mai.

Tutaawal leddi nonde fere-fere nonde ndiyam nai nonde ndiyam ɓokko ɓokko yellow danejum be ndiyam jumri, tutawal ɗoni kanju on fero tindirta sendirta lesde be lesde kanjuon nafu tutaje mai.

cha’i ɗii do fa’i do yulbe yite bodejum nonde butawa botao ni om panmaji dum butaji jamji on butaji tasaje nani butawa maini gotel nonde mbodewa be danewa gotel bo nonde balewa goddo do jogi jungo butawa mai hasera be kofiji ndiyam cha’iji didi do jodi hasera do mai kumpa les mai bo ndiyam cha’i bodejum

Goɗɗo ɗo forti kooli mum nai, jogi yeri noppi ɗidi, yeri njamdi. Yari ni ɗum hunde faunugo rowɓe on. Ɓe ɗo waɗa ɗum ha noppi ngam paune, yaadirki lamar, ko ngam paune, jooɗa ha sare. Yeri mai ni nda ɗum ha nebre jungo maako, ɗum ɗo delka.

Nyiɓalo zamanu andiraga sare dow. Sare mai ni ɗum ɗo tarni gilaswa zamanu marnga nonde bulu be danewa ha sera mai sare mai bo wodi jamɗeji be tayisji ha sare mai.

Boozuwaaje tati ɗo yawndinderi, les wa may bo daarowa mannga on, anndiraaɗum daarowa njamndi, les may bo korowal on, ɓe ɗo sigi daaro may lumbindiri, payanɗe bo jeri nder ɗo lummbindiri, nder daarowa may bo katakoowal juunngal on eo dari, caagowa may ni ɓe ɗo soora paɗeeji ɓikkoy, be paɗeeji mawɓe, kombi caago ɓe soorata taasaaje may, debbo bo ɗo jooɗi ɓaari, suddi himarwa ɓaleewa nder caagowa may.

Fulawa defurki nyamdu zaman, ɓurnafu to ɓe ɗo defa nyamduji hacci’eji ɓangleji ɓe ɗo lowa fulawa mai nder nyamdu andira ɗum jolof, ɓurna fu ɓe wala tawa ɗum ha lumo ha nder kantiwa supermaketji ɓe sorata iri fulawa mai, nga ɗo hauti ɗuɗɗum nder ledda haɓɓi ɗerewol bo ɗo takki dow mai ɗerewol rewol danewol.

Taaya ɓaleewa manga ɗo dari haa hunduko shago, taaya waɗo ni ɓurna fuu haa motaji mauɗi on ɓe loowata ɗi, ngam yahugo jahaale wuro juɗɗe taaya mai ndaga nga ɗo nga kesa nga ɗo dari baari.